Lu ci kawkarabi na koola bu ñool mininekaci booryu xobe.

Lu tegene nete la ckow nekka habbu verta léggay nekka nete.

Kuryu taxaw ni , ay plekat gambie yalen , ben duga bale bi nyenti yoot.

Bagaasi jafadiko ay bagaasi tóóg gee Kai la nit yi di jafandiko si ñoy toga.

Tayrulke baarla, buñuy yebane ci wa di kabi, boññu mën ci jatu.

Jiggéen bi lam tene ci la xombe, laalala kokkel buñoo jigeennnñu koreesoon.

Finetala boori kura nu ci yonde ak tax boxar dapare danko de seni ci kaw.

Lii bagaas si defare kay la, nit nyako de jal di defari sen xew yi.

Tegge ni lekk la, bu am sokola, pur niiñi man koy jël lekka ko.

Fii nii talli la ñoo seen, taax bu paré si kow ak otto bu yaxxu bu xonxo bu tegge ci koñ bi.

Llenakasekabene be taxawal ko af ñu ko hame ci cedem den ko deleka.

Hali ju tof ni, be ko jigen denovi bur janga, yokku ham ham.

Goor bu sol mbuba bu weex am verta, da nekkan de play bal bi, lo lam bukka fi ak tankanbi.

Tegani yepp fi ay pagas jayla, lamfa, ak pagas dafarefa kanam, akko ipof.

Dejenni fiya bakafanbi bara li liggey macje jekkode jafandi ko marto munfaneka.

Li nee maai seen leka la mongi ame fi cxakiri ak sowe mo teke nee me fi.

Alaye goor yu tognde ñi sika di jànga seen alxuraan te ñoo ci daara bi pul jàng xam-xam ak seen diine.

Ciyem ba topp ni dañoo sa dafa reekaay bopo bi mu dafak bapom bi bu pare mu toop rinitaalu.

Cuutkur soll ni sol xaftanam door weeram sawtaala maraatifam takkamon toram neno.

Lu tegeh ni jaru nopuh la ci jigeen yi ñoko déé takka ci sèèn nopuh yi.

Mboolobi joŋ nekk fiyako cikeet ñaar yi goor yi nekka moo neka ngu buri sendkay bi senegal bi kambe.

Egarabla bifaj yarambu metie kanaw boppa bobpo yep lay fatc.